Wԑgyԑŋ poͻ la ka wͻnaao a gaŋ, ka gbeŋime a ŋmaa gyiluu a donͻ kyԑ tagera kyeԑnԑ. ka a gbeŋini kaŋa te zoro a waana kyԑ ka a wԑnii meŋ a digire koo meŋ zoro a waana a be sԑŋ a naabo na.

Dɔɔ la zeŋ a de bone a kpaara ne ennɛ kuruu poɔ kyɛ ka bibiiri meŋ zeŋ nyɔge waayɛre ayi, waayɛre taa kyɛ kaara a dɔɔ naŋ kpaara a bone.

pɔge la zeŋ bomdi maale zie korodie poɔ a kyẽẽnɛ bɔɔdeɛ a yaara ennɛ pileti poɔ. kyɛ de soɔ a ŋmaara ne a … waare mine a ennɛ a bomdirii poɔ

Bibiiri la be die poɔ a zeŋ kuruu dɛre zu. Ka ba mine su kpare vaare ka ba deɛnɛ a laara.

Bondir la ka ba maal. Mui la ka ba dɔge a eŋ pelat poɔ. A eŋ nɛmɛ ane taaleɛ, nyɛ ee gyɛnle ane zɛvaare.

Pɔgɔ ane o biiri la, a be gaadiŋ poɔ, a sɛllɛ felaaware, a toore nuuri sɔɔsere, a kyɛ sɛllɛ ne a felaawa.

Pͻgesaraa la are korode poͻ. A pԑgele bondirii a kyԑŋ, a kaara kyԑ laara, a seԑ kuri zeԑ kyԑ su kpare buluu.

Mansumo tontonebͻ la a be ba toma zie a vͻgele ba zupili ba kpogilo kyԑ ka ba mine su kpare vaare, ka pͻge kaŋa su kpare zeԑ ne kuri zeԑ a kyԑ toore boma pͻge o nuuri.